Kilinikee sarotettaa naaganaassi keexettida eqota gidennaakko taani nu heeraappe keettaara shoddada ola agganawu daysi. Kilinikiya giddon boottaa maayidi oottiyaageeta be'iyo wode harggee awanday giiddi puttu giigees.

Asaa guuggiyappe eesotida nne aadhdhida hanotan issi hisaabiya metuwa birshshiya asi medhdhido haasaya gidiya diip siikkiya. Hagee hisaabeppe kareera de'iya metuwakka birshshees.

Issi zammaana ogiyaa shuchchappe oottidoge naa'awu shakkiyaa issi wolaytta qonccisiya malaatay de'iyosay de'ees. Ha heeran ya baggaara qassi keettaynne keetta keexiyo miishsha giigisoybati deiyosay awe?

Issi qiiba naati corattidi deiyo keettan issi biitta bullachcha woykko eketiyone geletiyo wogaa diraama oottidi deiya naatikka deosona. Ha sohoy qiiba naataa dichchiyo sohuwaa.

Bazo milatiyaa sohuwaan de'iyaa ubba mittaapekka aadhidi beettiyaa miittaa xeelliyoo wode sa'an de'iyaa maatay diccidi eta gakkanwu de'iyaaba mulekka milatenna.

Kawo ooso keettaa seeraa nagissiyaa xaacetti maarara uttidaageta xeelliyoo wode hara asaa oyqqidi qachchiyaageta shin ha'i qassi eti qashshetidaba milatoosona.

Issi keettaa woykko gutaraa giddon issi maata mala meray de'iyo qeeri sohoti diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Nu toophphiya biittan asa dichchawunne duussawu maaddiya kane oosoy goshshaa oosuwa. Qassi goshshanchchay daafuri gooyyidi kattaa zeridi mokissennaakko asay waani de'anaakko giissees.

Awudekka gidin zal'anchchay kattaa ayfetanne ataakilttiya qassikka tukke zal'iya wottiddi madaban wottana koshshes. Hegaadan oottoogaa asay yiyoode miishshaa xekkaa odiyode siyidi ekkiiganawu injjetes.

Muleera eta meray karetta gidido waadu miizata yaagiyoogeti ubbay bantta qooriyaan wodoroy aadhdhidi qachchi wotto gishshawu aybanne dapettokona. eta sinttanikka haattay tigetti uttiis.

Huuphiya binnaanay xanttaara duge wodhdhido macca na'iya karetta suriya gixxada bari uluwa kushiyan oyqqada eqqaasu. Ha na'iya bollaara boottaa maayaasu.

Maata keettay dumma dumma maataa qommotuppenne qassikka issi issi mittappe keexettiya asaa naati de'anawu maadiya kane koshatuppe issuwa. Uuttay qumatettawu maadiya irxxa heeran mokkiya dooza.

Dumma dumma maanawu mal'iya quma qommuwaa giigisidi aattidoge ma ma gees. Hagaamala qumma maanawu koyada pootuwaan beidogadan tana keehin miyode ufaysibena.

Magani asi issibaa shammana koyikko ha sohuwaa yiidi bana lo"idabaa shammana danddayees! ayssi ha sohuwaan baynna issi buqurinne bayna gishshasa!

Ha zammaana caammay garssa yedhdhiyo sohay xoqqu giyogee tana ayba lo"ees gaadii. Hagaa mala caammaa taassi biray de'iyakko shammana shi baawa.

Bashiyaa medhdhiyaa asati qeeri qeeri shaatiyaa medhdhidi maaraa doori wottidosona. Gido shin he doorettida shaatiyaa eti geeshshi oyqqibeenaagee xeeliyoode ayba iites giidetii?

Issi keettan cora naatinne yelida aawaynne aayiyaa issippe deosona. Etappe guye baggaara qassi maataa meran tiyettida godaykka de'ees. Ha keetta giddon corabati de'osona.

Deree ha maayuwaa maayida naati ayba lo"iyoonaa! eti maayido maayoy garssa wurssettaara zo'o, giddoy adil'e ciishsha mera, qassi pude gaxay maata mera.

issi toophphiya bandiraa oyqqida na'eeppe ya bagaara keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitatti beetoosona. qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

"Fegegitaawichchin Enxxebiqaalen" yaagiya xifatee diyaagaa matan issi na'iyaa haa simma da miiccaydda diyaara ba gappataa oyqqida asa kushshiya xeelaydda beetawusu.

oosuwa medhiyoogan eretiya na"ay makkiinaa medhdhiis. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Asa naati alequwawunne ubba qassikka dumma dumma puulawu alaxxanawu go'ettiyo koorinttiya poo'uwan phooliya keettay keehippe daro lo'ees. Ha keettan daro alaxxees.

Tohossa Toophphiyaa banddiraa meray salo mala, maata mala, adil''e ciishsha malanne zo'o. Ha banddiraa meraa be'iyo wode puulaatettaappe denddidaagan pokkennaakko maayidi hemettiyaakko giissees.

Issi issi zammaana kaameti toggiyo wode injjetiyogaappe aaruwan haahuwan xeelliyo wode yashshoosona. Ha kaameti ekkiyo biraa siyiyo wode qassi hayttay kehaa siya giissees.

Darotoo gade giddon dorssaa qarchochaa yaagiyaagee achchaara de'iyo gishshawu oninne akko shiiqikko gadabbi oottidi oyqqi aggees. hegee ayba yashshees gidetii!

toochchi achcho! ha shuchcha keettay laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona.

Daro asayi yaanne haanne hemettiyoo baanan moorettida ogiyaa doonan eqqiyoogaa mala iitabi baawa. Issitoo denddida baanayi biitta bidintta kessi agges.

Payduwaan cora yelaga naati naa"u goomara de'iyaa bishikilitiyaara annacettiyaageti doommanappe kasetidi etayoo odettiidi de'iyaa azazuwaa ezggiidi de'iyaageti eqqidosan ubbay sinttawu simmidi xeelloosona!

Wolayttan dumma dumma kattaa qommoti de'oosona. Ha kattaa beni asay soruwan gidin samppan wottiyoode keehin alleeqo shin ha'i hegaa xayissidi sayiniyan wottes.

Hagee malatay wolaytta dalgga manttiyaa yaagiyaa xuufe de'iyoga gidishin naa'u sha'anne tammu marotetta laytta heeran wolayttan doommida qaattan merettida wolaytta qonccissiya banddira.

Nu heeran issi issi suuqiyan awude gidikkonne ataakilttee xayi erenna. Taayyo ubba mangguwa siiqoy daro gidiyo gishshawu demmosan ubbankka shammennan aggikke.

Ogiyaa xaphon maata meraara de'iyaa machcharaa xeray duuxxidi sa'an wodhananiyaaga be'idi asay tuuqiyaara pude zaaridi essiyoogaa be'idi nuuni eta maaddida.

Issi issi qumay meennan diishin xeellin kalissees. Ashuwaa zimettaa qanxxi wottooga miyiyan dumma dumma qommo bambbariyaara oyttaanne unccaa gujjogaara biro aadhdhiyoodee alees.

Oyddu yelaga macca naati banttawukka arssa boljjojjati eqqidaageeti maayido maayoy wolayttaa wogaa maayuwashin lo'uwa gidenna xeellin xeellada aggoppa aggoppa gees!

Issi lo'iya keettaa karen naa"u maccanne naa"u attuma naati eqqidaageetuppe attumati bantta huuphiya pixxidi bantta ayifiyankka manaxiriya wottidoogee keehippe lo'es.

Wolaytta biittaa minotetta wolaytta biittaa yettanchchatinne oduwa aattiyageeti dumma dummabatun leemisidi odoosona. Ubba wolaytti gaammo sheeshsha giidi banttana gaammuwa misiliyan qonccissoosona.

Ichchashu biraappe woykko marccuwappe doommidi xeetaa gakkanawu bayzettiya silkkiyan asay kunttidi shocanawu go''iya karddiya hassayissuwa. Ha hassayissuwa bessiya xuufetee oge doonan de'es.

Hagaa mala katamaa baada coo issi ichchashu laytta malaa coogada waani giishin uttaagiyaakko aybe woni. Korinttiya mittaa be'in ubba tana ha"ikka kiya kiya gees.

Asay ba wogaa dumma dumma muuziiqaa miishshata oyqqidi punniiddinne kaa'iiddi daro wode yexxees. Shin taayyo qassi hegaadan haniyogee danddayettenna gishshawu cooga xeellays.

Guutta naatuyoo ayee xanttappe duuxxana mala giidi xiilliyaadan maaridi ushiyoo pabirkkaappe goozettidi yiyaa maattaa yaagiyaaga qoppiyoode asawu ixxiyaabi baynnaagaa odes!

Shuchchaappe ossettida keettaappe hinii haahosaan karetta gidi uttida miishshayinne a xaphon yuuyyidi de'iya miishshay aybee? Ha mishshay immiyo go'ay ay malatii?

Heezzu naati issi aaho dembban eqqidi eti heezzaykka wolaytta banddiraa oyqqidi eqqidaageeti banttawnne he naati bolaara ay keenoosona giidetii .

Ha'i nu heeran de'iya Issi issi macca naati wottiyo caammaa ginddiyan de'iya xeeray keehippe yashshees. Biittan duge geliyakko goochchiininne kiyennaba malatees.

Issi wogga kaamiya ogiya doonan issi maacca na'iya keehi qantta qoliya maayada xoqqa caammaa wottada eqqidaarippe ya bagaara kaamee biiddi des shin ha xumay ayiba yashshi!

Dumma dumma meraara diya lo'iya biire malatiyaageti dumma dumma malaatati de'iyaagetu birshshettay aybee? Qassi etu qottaykka aybaa malatii erikko nuyoo odite?

Macca naatu maayuwaa bayzziyoo keettay de'iyaagan keehippe lo'iyaa maayoy kaqetti uttis. He maaywaa meraykka qassi canccarenne karetta gididaagee beettes .

Ooratta luxettaa hiillan giigida wolayttatto doonaa maxaafati luxanchchatu luxettaa boolumatettaassi wolqqaama beeraa bessoosona. Ha maxaafata suure oyqqenna luxanchchatu bollan luxetta keettata kaalettiyageeti tangguwa ekkana bessoosona.

"O-soori" yaagiyaa alamiyaa yetta wolaytta doonan yeexiyaa issi Gaga Didi baagaa yettawu misiliyaninne biiduwaan bessanawu issi lo'iyaa na'iyo banaara wottiis.

Shayyiyaa gidin haattaa penttissanawu maaddiya birataappe oosettida buquray beettes. Ha buquraa kasaliya bolli wottidi penttissana koshshes hegee xayikko shaalay a moores.

Keehippe aaho zammaana shuchchaappe merettida ogiyaan kolxxiiddi diyaa kaameti awappe awa biiddi diyaakko efrayi? Eta qoodayi qoodiyaakko muleera aappunaa gakkanee?

Issi yelaga na'ay uttidaagee ooratta maayuwaa sikissidoogaara hegaa bolla kushiyankka saatiyaa aattidi uttidaagee som''uwaara miicci ekkidi haa simmi xeelliyaagee keehippe lo'ees.

Wolaytta qonccisiyaa qonxxaa gixxi uttida cora attuma naati toho kuwaasiyaa ka"anawu denbbaa geli uttidaageti bollaara adil'e ciishsha mera shuraabiyaa maayidosona!

Kushe hiillanchchati bantt kushiyan medhdhido naa"u qommo inkirtte des. Hegeekka xiifaa eettanaw xoo'iyara diyagaa hankkoy qassi tamaa eettiyogeeti keehippe lo'oosona.

Hayile hoteelee de'iyaagee wolaytta sooddo ambban gidduwan keexetti eqqidaagee ha giddon oosuwaa doommes giidoogaa asay ubbay keehippe ofayssan naages .

Naa'u asati issippe siiquwa bessiddi uyiiddi beettoosona. Shin hagaadan asay issoy issuwaara shiiqidi uyiyogee daro lo'o gideenna ayssi giikko harggee issuwappe harawu kanttana danddayes.

Ambbaa giddon sanqqaa yaanne haa qaattiyoogaa xalaalan gorddiyoonne dooyiyo buquray beettes. Ha buquray eesuwan meqqenna qassi kaysos eesuwan menttidi gelanawu danddayenna qulffe.

Karetaa bolla keehippe phooliyaa worqqay de'iyaagee beettes. He worqqay bayzettiyoo keettan keehi daro biran bayzettes goosona shin hegee aykeena tumee.

Toophphiyan alamiyaa yeta yexiyogan erettida yettanchcha afro teddy dere asan keehin dosettida asa. Hagee yettanchchay alamiyawu yexiyogan keehin erettida asa.

ha bitanee eqqido sohoy awa geetettii? qassi appe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Yeesuwaan keehippe deexxiyaa buqurata issi sohuwappe hara sohuwaa efanawu koyikko tookkidi asaa wolqqaa meenna buquray tana xeelliyoo wode ayba lo"ees gidetii!

Dumma dumma miyoo mittaa ayipetaa issisaa shiishshidi A issuwaa issuwaa A qommowaan doridi bayizziyoo sohuwaa. Keehippe mal'iyaabayi mal''iyaabayi ha sohuwan kumis.

Issi salo mala meray de'iyo shuraabee diyaagee hagan beetiyaagaa maayada de'awusu qassi hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka a bolli de'oosona.

Ammanoy sintta naa duussaa hidootaa wottennaba gidiyakko mela daafura! Ammanaydda ha"i be'abeennabaa saluwan be'ana gaada ammanuwan ekkanawu gita eeyatettaa koshshees.

Laa hagee pirrintteree ooratta shanettidabee gaada, ooratta telxxaa gididaagee xeellanawunne ayba lo'ees giidetii! Hagee worqataa kessiiddikka loyttidi puulayidi kessanaagee erettees.

Yumbberesttiya giddon diya ubba pooqe keettaykka iitenna shibubba issi issi pooqee dummatidi lo'ees. Ubba tana malaaliyagee he keettay asi keexxoba malatenna.

Sa'aara birata goomaara bululiyaa baaburiyaa yaagiyoo kaamee qoodan dere asaa ekkiyoo giishshawu a giddo gelibenna sa'an de'iyaa daro asaa be'iyoode azanttoosona.

Attuma naati bantta huuphphiyaa matan matan qanttan qanxxisidi ciirissikko keehippe lo'es. Ubbakka attuma asaa girimaayi yiidi som"oyikka keehippe orddidi beettes.

Keettaa xoqatettay xeelliyoo wode saluwaa matidagayoo ha baggaara qassi aaho baasoy de'iyoo gishshawu he kare ba kaamiyaa epiida asi ooninne essanawu ayne waayettena.

Asay dumma dumma di'uwanne ubba qassikka woddaa naaganawu biitta bookkiddi keellidooge keehippe lo'iya alaxxiyo soho. Ha sohuwa giigisidda asaa hiillaykka nashisees.

Kaamiya ogiyassi sinttaara maata malatiya doozatun kamettidi uttida adussa deree eqqiis. Hadirssaara nne ushachchaara beettiya mittay ogiyassi de"iya puulaa lo"ytti gujjiis.

Shayyiya gidin tukkee irxxennay daro wodiya gam"ana malla maadiya miishshay beettiyaagaa gidishin. Ha miishshay qassikka michissi wottikko tukkiya tigidi uyanawu maaddes.

Booraa shukkin beettiya modhdho ashoo issi sayniya bolli mashshaara diyagee beettes. Ashoy issi uraasi giigidaba gidikko hagaaba shaakkidi guutta payya sayniya ballan ehana koshshes.

Kaamiya ogiya miyyiyan diya buulattida dabaabay tana ayiba lo'i! Hagaa mala phooliya sohoy diccida katamatun bessidinne koretti aggidaagee tana ayiba ufayissi!

Issi issi asay ba kushe hiillan ba heeran diya duppaappe samppaa, soruwanne zazzariya daddoosona. Eti qassi daddiyo wode taani eta matan uttada xeellaydda pe'aaggays.

Ini gala taani giyaa biidosan tana namisay worin issi qumaa kiittidoogee maanaw yiida kattay miyoo wode ayba mal'es giidetii .

nu biittee itoophphee kawo getetti erettiyaa dottoriyaa ahimeda aabi shooro biittatuura de'iyaa issipetettaa waatidi minttanee yaagiyaa huuphphe yohuwaan asaara tobettiidi de'ees.

Pa"a laa hagee lo'iiddi lo'iidi ubba hachchiigee dummatiyanne ufayssiya lo'oba. Laa taani yiikkonne hachchi ha suuqiya hashshu yaasi giissiyabay hagaappe muuzziya uttaaggada miikkinaa.

Kaamiyaa ogiyaa goyyiyaa wogga kaamee de'iyaagaassi goomay keehi wogga gidiyoo gishshaw asppalttiyaara hemettenna mala giidi hara kaamiyan caanidi efiyoogee keehi malaales.

Hagee wolaytta sooddo yunburushiyaa heezzantto geliyo penggiyaa getetti erettiyaagee darotoo cora asay adhdhenna giishshawu he sohuwaara aynne waayettenan adhdhanawu lo"ees!

ha eqqida asatuppe orddiyaara awunii? qassi etappe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Asay issi issi wode issi makiinay beenna adussa biitta tohuwan biyo wode xoqqanne ziqqa sohota kanttidi bees. Hegaara aadhdhiiddi wombbatakka be'ees.

Orttodookise ammanuwaa maaran eti layttan layttan kessiyoogee eti ubbaykka bantta xomppiyaa bantta kushiyan oyqqi oyqqidi poo'issiyoogee ayba lo'es giidetii ?

La hagee ayba lo"iyaabee! issi eqo saaxiniyaa giddon de'iyaa dumma dumma buqurati ayfiyawu xeellanawu keehippe lo"iyoo gishshawu asa ubbay eta shammees!

Issi dere asaa oonatettaa qonccissiya he dere asay bantta kushiyan oottidobati keehin cora. Ha issi issi deretettaa asay bana qonccissiyo buqurati qassi eta de'uwa puulayiyageeta.

Keehi qoodan cora gidida asay issippe shiiqidi ubbaykka issi mala maayuwa maayidaagaa be'ikko tana yashshees. Ubba aybe lo'o waayi gidana gaada hirggays.

Gimbbettidi woykko shuchchan keexettidi bootta qalamiyan tiyettida keetta taani be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Shuchchay keettay tana coo lo'ees.

Taani asho giyo qumaa dosiyodan hara qumaa awugaakka dosikke gaana danddayays. Ubba qassi kuttuwa ashuwa bollan phuuphulliya yeggoogaa demmikko tana saassoyi aggees.

Toophphiyaa baaburiyaa haggaazza immiya miishshay de'iyaga bollan toophphiyaa baaburiya yaagiyaa xuufee de'ees. Hagaan taani issitonne uttada erikke. Xoossi gikko issito uttana.

Zamaana ogiyan daro asaa wolaqqanne qassikka marccuwa ekkiddi giigiya shuchcha keetta bolla de'iya mittay aybba hagaaza immiyaage? Ha shuchcha waattiddi keexiyo?

Alamiya giddon asay haasayiyonne xaafiyo qassi nabbabiyo cora doonaa qommoti de'oosona. Ubba alame xekkan paranjjattoy daro aahuwan haasayettiyo gishshawu tana paranjjattoy keehi lo'ees.

Geeshsha maxaafaa giddon "eraappe koyroy Xoossawu yayyiyogaa" yaagi xaafetti uttiis. Issi issi buzo luxetta keettatu karen godaa bolli ha xuufee de"ees.

Maattaa bukkanawu nne xillissanawu go''iya manaacee nne donuwa dooyissiyo xaaroy urqqaappe oosettidi giigi uttiis. Ha xaaroy shaalan moorettibenna gaasuwan zo'i uttiis.

Nu heeran mokkiyanne doliyaba ubbatikka dumma dumma sohan waanikko mokkana danddayiyoonaa? Qassi geneenoy woykko godare uuttay waani cammiyakko laacci be'i ereeti?

Kanayinne godaree issi dirssaa giddon de'iyaageeti beettoosona. Naa'u qommo medoosatuppe issoy so medoossa gidida kanay daro sohuwan des ikka keettaa naaganawu maaddes.

Zokko baggaynne heregay de'iyoo sohuway yaanne haa qalam"ettiyoo kushiyaan oyqqidi ubbaasaa efanaawu danddayetiyaa silkkiyaa xeelliyo wode baada shamma shamma giissees!

Xaaxxettidda santtay irxxa heeran xaaxettiddi mokkiya asay dumma dumma katta qommotura ancciddi kattiddi miyo miyo katta qommo. Ha kattay keehippe koyetiya kattaa.

Dumma dumma misiliyaa medhdhanawu maadiyaa miishshati deosona. Hageetuppe issoy kompasiyaa, irsaasiyaa, laaphphisiyaa . mesmeriyaa hegadankka hara dumma dummabati issisan deosona.

Issi ha giddon ooratta dooyettida quma keetay de'ees. He quma keettan ka'iyaa kattaykka miyoo wodiyan gatiyaakka hirayso gididaagee mal'uwaakka ayba mal'ees giidetii!

Luxetta keettaa Kase wode asay mittan keexxes. Shin ha'i dumma hanotan luxetta keettaa shuchchan keexxiyoogee lo'o ayssi giikko luxanchchatussi tamaariyo koshshaa gujjes.

Wottanchchaa Gebiresillaase Hayle uuteelee Wolaytta Sooddo ambban awa heeran de"ii? " I Toophphiyan dumma dumma ambbatun daro uteeleta keexissiis" giyogee tumee?

Haayite wolaytta sooddo ambbaa giddon qassi hara zanaqqiyoo sohuwaakka yiidi xoomisite yaagiyaa xifatiyaara de'iyaa misiliyaa bolli de'iyaa tooraa oyqqida bitanee ayba yashshii!

Issi aaho keettaa giddon akkamo hagaazaa imiyogaadan qonccissiya erissuwa karen kaqqidoogee diyagaappe ushshachcha baggan hara keettay des. Shin xumidaagee yashshes.

Awudenne wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citay sidaama bunnnaa toho kuwaasiya citaara kaa'iyo kaassan palami xayi erenna. Hagaa mala hanotati dere asaa giddon shaahotettaa medhdhoosona.

Hagee darotoo asay uyiyoonne miyoo keettaa gelidi lo"o qumaa mi simmidi uyiyoo ushshaa qommo. ha ushshaa sunttayikka meettaa biiraa geetettees.

Ha"i ha"i caammaa meecciyogeenne qucciyogee darotussi oosuwa qaada gidiiddi de'ees. Caammaa qucciyogee issi oosuwa hiilla gidikkonne ogiya bollan qucciyogee darotoo qohuwa gattiiddi de'ees.

Asay hemettiyo ogiyaa heeran awudekka asay uttidi tukkiya uyiiddi allaxxiyoosay giigiiddi de'es. Ha sohuwan asay oydiyaa bollan uttidi issoy issuwaara haasayiiddi beettees.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya miishshaa shiishuwa beeroy kawotettaassi koshshiya miishshaa shiishshiyo gita aawatettaara de'ees. Ha eqotay giiraa genttiyo oosuwappe la"a gididi ba oosuwa polana bessees.

issi sohuwan beetiya adil'e ciishsha mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagee danguzzaa. qassi a matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Katta kettaa giddon awudekka uttiyo oydettinne kattaa wottiyo xaraphpheezzay corattiddi daana koshshes. Ayssi giikko katta keettay geliyoode uttiyoosay xayikko keehin yiilloyes.

Asay beni wode haakko metuwaa be'is ayssi giikko kiitaa gattanawu dabiddaabbiya go'ettes. Shin ha'i sohuwaara kiitaa attiyo imoo gettettiyaagee kiitaa aattanawu keehin injje.

Hagee dumma dumma meraara de'iyaa haattaa milatiyaa qitattidabaa geshshiyaa samunaay bayzziyoo keettaa giddon de'iyaagaa daro asay shammanawu darin koyenna gaasoy nuusi erettena!

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettay mechcha baalay gakkiyode amaniyaa dere asay mulera issippe kiyide kahineti xurumbba uldduduwaa punnidi ufaytoosona. Hageeyelagay mechcha baalaa gallasi oottidi deosona.

Geeshsha haatta milatiya hara asaa naata daro qohuwaa gattiyoogaa asay erenna. Ayssi giikko I buuqa badalaa otuwan yeqqidi penttissoogan kiyida haattaa.

Luxetta keettaa biyogee luxanchchatussi immiyo maadoy woykko go'ay aybee aybee? Toophphiyaa biittan muleera woysaa gidiya naa'antto xekkan luxetta keettati de'iyonaa?

Beni wodiyan asay gaashiyaa baacan cakkes. Ha"i wodiyan qassi wodee ehido zammaana kaamiyaa malatiya wogga miishshay eesuwaaninne asaa wolqqaa meennan caakkiyaagan asay go"ettees.

Ha keehippe cora buquratti issippe shiiqiddo dumma dumma buquratti bayzzettiyo suyqqe keehippe lo'ees. Ha suyqqiya gidon de'iya buquratikka keehippe ali'onne lo'iyaagetta.

Daroto wode dumma dumma heeran asassi aagadan aagadan goynniyo goynuwa maaraynne siraatay de'ees. Taani qassi beni nu heeran isilama goynoy baynna gishshawu biron be'iyode etakko shiiqikke.

Saluwaa xeelliyoode shaarayinne qassi saloy poo'i uttidaagee beettes. Sa'aa xeelliyoode qassi goshay, mittay, maataynne dereti dumma dumma xekkan de'iyaagee beettes.

Taani beni nu so aaway mittaappe lukkidi gadiya gooyyanwu kaduwa waaxiyo wode A matan eqqada xeellays. Ubba I waxi simmobare kaduwan goyyiyogaa dosays.

Issi bootta maayuwa maayida na'iya bootta maayuwa maayada bolooso bombbe baada ajjooraa matan allaxxayidda dawusu. A ba kushiyan wolaytta eroos giyaa banddiraa oyqqiyoogaa agga zo'o karettanne adil'e ciishsha meray de'iyogaa oyqqiyaakko lo'es.

Ha ogiya bolli miccido caamma qoppiyo wode hagaa mala caammay taassi beni de'iyogeenne ha caammay danddayiyo danddayaa qoppiyo wode daro lo"ees.

Issi jaagira keettaa sintta baggaara geliyoo penggiyaa xaphon qoodan naa"appe daryaa asay eqqidageti aybaa oottiyakonne erettena gishshawu he sohuwaappe qaaxitte getettidosona!

Mattoyiyaa ushshaa qommuwaappe parssoy, haraqee, qassi gayiyeekka de'esishin qassi hagee pabirkkay ba giddon oottidi eehido banggaappe osettiyaa ushshaa qommo gidiyaagee malaales!

shooqqan booraa goyiya na"aynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. shooqaykka pala lo'ees.

Bodditte ambbaa aysuwan de'iya daro quma keettatuppe issoy yitu quma keettaa. Ha quma keettay daro heeraa asatussi gita haggaazaa immiiddi de'ees.

Woossiyo keettan goyinuwa wodiyan adussa maayuwa maayidi maccanne atumaa naati daraphphan bollan eqqidi bonchchuwa immiyaagee beettes. Xoossa keettaa biidi xoossawu bonchchuwa immiyode keehin lo'ees.

Kataman asay daro wode ba laggiyara kiyi kaa'iiddi laaxxaa maanawu hoteele keetti bees. Katta keettankka cora qommo asay maanawu lo'iya kattati doosona.

Usttawu haaniyaa xatta santtay goshshanchcha shooqan de'iyage beettees. Hay goshshanchchawu xoossay niyo yiyaba digo. Saluwaa iranne sa'aa carkkuwaa loytto. Inttena wottida xoossay anjjetto.

Issi kafe mariyaa mittan uttada ayba lo'ay? Issi melida mittan uttada ha simmada xeelayda de'awusu. Hagaa mala kafuwa zerettay biittaa bollan daro de'ena.

Toophiyan de'iya wogaa qonccissiya corabati de'iyaagaa matan naa"u macca naati keehi lo'iya bootta qoliya maayidi tukkiya essanawu giigissido sohoy keehi lo'ees.

toophphiya kaalettiya gadaaway pa ayba arssee! i diyo sohoykka toochchi achcho laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona

Issi ooso keettan diua asay issibaa yuushuwan mulee shiiqidi tobbiyogee aybisse? Qassi ayba ayba wode kushiya dentti oychchiyakko intteppe eriyay de'ii?

ha asati ayba meraara de'iyoona xeelliyaa asa ubbay eta be'anaappe giidi ba sintta wora wora zaaridi ogiyaappe gaxaara etappe baqattidi bes!

Issi gela'o na'iyaa hino xoossi ero A azina machcho gidu erikke shin shooshshadan xaaxettada ha simada pootuwaa denddayda de'awusu. Aybe hayqqana hanayee?

Ooninne nuukko yiidi ba bollaa payatettaa xeelettanawu koyikko haayidi be'ite yaagiyaa xifatiyappe garssa baggaara uduppun sha'anne oyddu xeettanne oytamanne hosppunaa yaagiyaa paydoykka de'ees.

Issi Toophphiyaa asaara woykko Afrikka bitaniyaaranne issi boottaa paranjjaa biittaa bitaaniyara issisan uttidi tukkiyaa uyidi haasayidi de'oosona. Hage keettaykka xeelanawu lo'ees.

Hagaa asa gaaneeyye xalahe gaane tawu xeellin xeellinkka erettennan ixxiis. Som"uwa xeelliyo wode asa malateesi shin miyyiyan dooddida xumaa xeelliyo wode ayba merete gin ixxiis.

Maayuwaa mecci simmidi ubbaakka xaaxidi sawettanawu koyikko a caccafiyoo miishshaa bayzziyoo keettan dumma dumma meran dooridi ekkanawu de'iyaaga be'iidi de'eettees!

Huuphiyaa corppoppissi ekki hemettiyaa asaa be'iyo wode tana keehi yashshees gaasoykka etaagaadan huuphiyaa dichchiyay pangaa. Hegaa xalla gidennan diishin etawu ayfeekka zo'o.

Giyan asay santtaa bayizziidi gadeppe qoridi woykko maxidi ehosaara bayzzana koshshes. Hegee xayikko gam'idi shulles, eesuwan ka'enna minkka mal'enna qassi harggiya laalettes.

Issi issi suuqiyan zal"ettiya corabata leemisuwawu shittuwa bayzxiyo soha be'iyo wode tana shamma shamma gees. Ayssi giikko shittoy sawiyo gishshawu tiyetta tiyetta gees.

Sunkkuruutuwanne timaattimiya ba sinttan korida zal"anchchiya bari zal"iya shammanawu yiida asatuura pashkkatettan haasayawusu. Ha zal"iya shammanawu yiida asati attuma shin macvatikka de'oosona.

Taani dumma dumma taarikiya oottida kare biittaa asata demmiyode eta arssa sinttay xeella xeella gees. Eta haasaya eranawukka daruwa amottays.

daro dorssati diyaageeti eqqaageetu matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Issi issi toophphiya giddon de'iya kochchaa asatu duussaa meezee keehippe maalaalees. Saro menttershshaa qaraaridi kon"aa aattoosonanne bantta bollaa urqqan tiyoosona.

Naa"u yelaga wolaytta wogaa maayuwaa maayida attuma naati haa simmi eqqidaageti aybikka miichchiyaabi baawa shin haa simmi eqqidi miicciyaagetubay tawu erettenna.

Giyan karotiyaa, timatimiyaa qassi hara dumma dumma hara bayzziyobatikka deosona. Hagaa mala zal'e oosuwaa ootiyoge keehin daro go'iya oge gididi maaddees.

Issitoo issitoo lo"oba malatiyabati gita balan naaqoosona. Issi dere asaa maayuwa malatiya meran tohuwan wottiyo caammata medhdhidi tohuwan yedhdhiyigee keehippe yiilloyees.

Taani issi issi zemppi ekkiyo qassi yuuyyiya xoqqa wombbaran uttada guutta naatudan kaa'iyakko ixxikke. Shin hagaa mala oydee darotoo bankke keetta xallan dees.

issi sohuwan beetiya cora qommo qeeri shuchchaa dooridpoogee tawu beetiyaage ayssi asaa maadiyaaba malatii? qassi etassiu diya coratettaykka haataara gattanawu maadenna.

Wolayitta wogaa durssaa duriyaageeti issi mala maayyuwaa woyikko hadiyaa maayidi tooraa oyiqqidi maaraara eqqidosona. Eti ubbayikka ha'i xeelliyoode durana hanoosona.

Issi issi asaa xoossay daruwa bonchchidi daro layttaa de'a gi immidi ba heezzantta yeletaa gakkanawu bessees. Ubba tana he asatudan gam"ada daanawu keehi amottays.

Issi ashuwa bayizziyo aaho sohuwan madabi madabi wottidi bayizziya cora asatuppe hara cora asti shammiiddi de'oosona. Qayye ashuwa miyogee keehi ufayissiyaaba.

Masoopiyaa yaagiyoo wogaa buqura gididagee asay kattaa kattidi sinttawu aattiyoo wode qumaa kammana mala maaddishin ikka qassi qoodi baynnaaga keenay kuuretti uttiis.

Darotoo maayo keettatun de'iya asa malatiyageetuura lo"iyogaadan maayoy asaara lo"iishsha! Ha ashangguluuteta darotoo ganddaappe yiida asati shemppoora de'iya asa giidi baletettoosona.

Issi keehi lo'iya macca naatu yeletaa bonchchiyo sohoy issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Maarara kumi uttida xaasaa goozzidoogan 'NIDO' giya xuufee xaafetti uttidaagaa gidishshiin hageekka qeeri naati uyiyo pabirkkan gelida maattaa gidiyoogee erettidabaa gidikkonne A gatee ayba al'iishsha haakko hagee.

Ha lo"iya naa"u tohuwa kaamiya bolli uttada pootuwa denddiya na'iya tana ayba lo"ay. Ha A dennddiyo suhuwa gidin ha denddida A iita lo"oosona.

Issi wogga aakkidi goggiya haattaa bollaara kaamee biidi de'iyaagee beettes. Ha kaameekka biidi urqqan oyqettin asa shiiqidi kessanawu zorettiiddi de'iyaageeti beettoosona.

Daro layttata hanttaara morkke gididi takkida naa"u Eritteranne Toophphiya banddiray sigaappe guyyiyan qassi issippe beettoosona. Ha Eritteri kase Toophphe garssa.

Ya baggaara keehi xoqqa gidida keettati beettiyoo sohuwaan cora keettatikka de'oosona. qassi ha baggaara maata meraa maayida mittatinne maatati ayba lo"iyoonaa!

Issi boottaa maayida amarida macca naati issi mala zhanxxilaa oyqqidi duriiddi de'iyaageeti beettoosona. Yanxxilay iraappenne awaappe attanawu maaddiya miishshaa gidishin asay a qassi durssawukka go'ettes.

Wolaytta asay darotoo mal"o qumatussi xoqqa sohuwa immiyogee erettiyaba. Ha mal"o qumatuppe daruwa qassi galla galla masuha qumaa miiddi bantta layttaa wirssoosona.

Qoodan ussuppunaa gakkiyaa asati issippe eqqidi haasayoosona. Qassi birataappe direttidaagee keetta malatiyaagee eta lanqqen de'iyaagee he keetta malatiyaagee aybaa maadii

Ogiyaa xaphon issi suyqiyaa woykko bayzziyoonne shammiyoo keettaa karen salo meraara de'iyaa heezzu goomara de'iyaa bajaajiyaa yaagiyoora eqqidaara bettiyaara lo"awus!

Naa"u qeeri keettatinne qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? Qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Giyan cima asaassi bayzziyo keehi lo'enna caamay beetees. ha caamay diyaagee puuttuwaappe oosettidaba maleteessinne qassi meraykka assi keehi karetta malatees.

Bulla maayuwaa maayida issi izaawaa naa'u cenggurssaa duuqqiyo miishshaa doonaakko shiishshidi ekkiiddi de'iyoogee beettes. Shin tana iitiyabay hagaadan qofaa ekkiya asay darotoo ogiya bollankka as oychches hemetissenna.

makiinati beetiyaageeti sa"aa bookiidi doosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Asaa na'ay salo gufantton ba Galla Galla buddenawu baggay ba beeruwan, baggay qassi zal'iyosan baggay qassi wolqqa oosuwaa oottiyogan aqqees. Hagetti wolqqa oosuwaa oottidi deosona.

Taani ta de'o laytta ubban timirttiya tamaariyo wode xaafiyobanne nabbabiyoba keehi daro dosays. Ubba ta kushiyan biirree xayenna malaa suuqiyappekka shamma kanttays.

Wolaytta sooddo yunvurushiyaa "teknoo' giyo luxiyoosaa heran aaho kattaa miyo keettay de'es. Ha kattaa miyo keettay qooxadan daro tamaariya haggaaziyagaa be'iyoode daro lo'ees.

Waruwaa haattan zeeridi goshshanchchay ba shooqqa keehin katta muruttawu injjeyi uttiis. Hagaan zerido kattay wani mokkanako tawu erettees. Goshshanchchawu xoossay niyo kushiya anjjo.

Dumma dumma keehippe daro dooza qommotti issippe shiiqiddo daro wora do'attuyo de'iyo keetta gididdi maaddiya sohoy aybba geetetti? Ha sohuwan aapun do'ay de'ii?

Issi lo'iyaa keettan dumma dumma ka'ida katta samppan wottidi bagga yechchan kamidi wottidosona. La qa lo'iyabay maattaa gosiyan tigidi yechchan gozzidi uttidosona.

Taani hagaa ogiya be'iyo wode tana coogada gallasa muumiya hemetta hemetta gees. Taani isuuziya makiinay tawu diyaakko timirtiya aggada a laaggana.

Issi keettaa giddon wuygen dumma dumma wogaa buqurati de'oosona. Ha buqurati urqqaappe merettikkonne zammanida ogiyan merettido gishshawu, eta puulaatettawukka zawi baawa.

Issi asho keettay shemppi-ekkiyo sohuwaara de'iyaaga. Ha asho keettaa be'iyo wode ho'ennan sirphphi giidi woykko si'idi katta keetta malatennaagee gelanawukka wozanay qaaqqatenna.

Koskkiya giddon cora bayzettiyabati de'iyogee asay bana koshshida aybaanne shammanawu keehippe lo'oshin issi issi heeran asay koskkiya darotoo hagaadan kunttidi zal"enna.

Issi yelaga lo'iya macca na'iya ba huuphiua loytta dichchidaara issi durssaa duriyaro be'aas. Akka qassi bootta puuttuwappe giigida adaussa qamisiya maayaasu.

Urqqaappe otuwaa, jabanaa, shaatiyaa, keriyaanne hegaanne hegaa milatiya buqurata medhdhiyageeti go'ettiyo biittaa qommoy ay mala biittay? Shaatee immiyo maadoy aybee?

Issi issi kuttuwaa zal'anchchati bantta kuttuwaa giyaa ehiidi tookkana eta metiyoo gishshaw giidi mittaa waaxidoogaara ehiyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe malaales.

Cora asaassi de'iya cora eeshshaanne cora oyshata danddayidi daro layttatussi biittiyo kaalettiya asassi morggee mino! Issitoo issitoo hagaa mala asatussi shemppuwa koshshees.

Issi issi biittan diya wogay hara asaa ay keenaa lo'ennan aggikkonne he biittaa asawu daro gelees gidennee? Sinttan qalamiya tiyettiyohee woygiyoobeeshsha laa?

daamooti woyde woradaa ayssiya na"aynne asay hagan beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Hagee usuppuntto kifiliyaa amaaratto doonaa luxxiyoo maxafaa gididagaa daro naati appe luxidi eraa demmidoogaa be'ida asa ubbay etabaa markkattiidi de'ees.

Nu heeran dumma dumma qommo mittaa ayfeta bayzziyoo keettay de'es. He keettana bayzettiyaa mittaa ayfee hara sohuwan bayzettiyaagaappe keehi al'o.

Mangguwa ayfiya mittaappe qoridi anccidi nne gum"idi hara mal"ettiyaba gujjiyoogan giigida ushshaa qommuwa. Ha ushshay harggida asay attennan gasttissi be'es.

Issi keehippe gita gidida kompiransee kiyidaagan eqqadada issi mishiriyaa haasayaydda daws. He sohuwankka qassi qoodan keehi cora asay uttidaagee beettes.

Issi keehippe demibbattida sohuwan goyettida biittayinne goyiiddi de'iya waatta boorati beettoosona. Ha sohuwan wodiya naagidi zerido kattay wodiyaara gakkiyogaan asaassi go'aa immoosona.

Ba naa"u kushiyaa pude zaaradadentta wottida issi geela'o macca na'iyaa ba shophphaa giddon tiya wottido qalamiyaa meray ayba meraa getetti xeegettii?

Issi issi asay de'anawu keexxido keettati xoossoo ayba lo''iyonaa! Hagaa mala keettaa keexxanawu izaawati woysu layttaanne ay keena biraa kessidonaashsha?

Daro yelaga naati eqqidaagetu guyen maata meray de'iyo kaqqettiddi banddira milattiyaage aybbe? Qassikka bootta shurabbiya bolla xaafettidda aybba yootiya xuufe?

Hagee korinittiyaa wolqqay issi sohuwaa kanchchiyaa gidennan cora sohuwaa laalettidi gakkana mala maaddiyaa ubbasaa shakkiyaa wodee ehido zammaana buquraappe issuwaa.

Lo'o hanotan huuphiyaa qanxxiyaa asay tana keehi lo'ees, taani ubba issi issi galla lo'o hanotan qanxxiyaa asaayyo aaro marccuwaa immays. Huuphe keettan de'iyaa miishshay tana pala lo'ees.

Kawuwaa seeraa nangissiyaa xaacetti beettiyoo pidda woraqataa bolli miyye baggaara dumma dummabaa qonccisiyaa xifateti de'iyaageta shaakki eranawu guutta gido gishshawu danddayettena.

Keehippe gitanne ubba qassikka keehippe aaho shuchcha keetta huuphphiyan de'iya kaqqettidda xuufe aybba yooti? Ogiyan boottanne karetta qalamme aybba qonccissi?

Dumma dumma zal'ee miishshati issisan deosona. Ha zal'ee miishshati maxiniyaa shuqquwaa baaqelaanne hara corabatikkaa deosona. Hagaa mala zal'iyaa beni nusoni aayiya zal'aasu.

Beni daro tamaarida eranchchay keehin de'ena wodiyan oosettida harare giyosan deiya shuchchappe oosettida pengge de'ees. Hagaamala sohoti taarikiyan eretidda sohota.

Ya baggaarakka ha baggaara dumma dumma xekkaara oosettidi giigidi asay gelana mala getettidi uttida keettaa xeelliyoo wode jallettidi peeshshi aggees!

Wogga qophee wottiyogee tana daro ufayssees gaasoykka asaassi I immiyo go'ay away keehi awaxxikko awaappe ashshees. Hegaa xalla gidennan diishin asaassi puulaa immiyo gishshataassa.

Amarida erettida wolaytta asati issi luxetta keetta biidi xomoosiidsi doosona. Hagee lo'iyaaba ayssi giikko luxetta keettay ay keena hanotan luxissiyaakko eranawukkone luxanchchatissi ay keena eraa pulttisiyaakko be'iyogee lo'o.

Issi yelaga na'ay kaamiyaa bolli zemppid ha simmidi eqqiis. Ha kaamiyaakka pengge dooyetti uttiis. Hagee yelaga na'ay alamiyawu yexiya na'aa sanchcha milattidi ekkees.

Wolaytta Sooddon Maadootiya quma keettan kattay wolqqaama. Keettaykka xeelliyo wode ayfiya shoddoppa shoddoppa gees. Hegaadankka Jabana tukkiya mal''oykka oosoykka macca naatussi injjetiis.

Dumma dumma maayuwa meeciyo xiille woykko mino saamunan meeciddo maayoy keehippe geeyiddi maayanawukka keehippe lo'ees. Ha maayoy immiyo peenoykka keehippe sawees.

Bullukkoy wolaytta wogaa maayo gidiyoo gishshawu hegaa xalla gidennan keehippe lo"iyaa maayo gidiyo gishshawu asay coo saatiyan maayenna. Giigisso malabi de"iyoodee daro asay maayiyoodee lo'ees.

Guutta naati bantta luxettaappe simmin shemppo wodiyan kushiya mee'ettidi ehiido laaxaa mana hanosona. Hagaa mala luxetta keettay naata darobaa erissees.

Zamaana mattaa oyqqiyo koottay zamaana hanotay giigidda keehippe daro eessa issi gutta immana danddayiya kootta qommo. Ha koottay mattatuyokka injjetees.

Issi jaagira keettay keexetti uttidagaa xeelliyoo wode bolla baggaara gattay kamettidagee iray bukkiyoo wode aatuwaa diggiyooge aybippekka adhdhiidi tana malaales!

Hagee toophphiyaa orttodokise woosaa keetta gididi keehin malaala hanottan shuchchappe oosettida keetta, puulayidi keexxoge worqqa malattees. Etti gin hagaa worqqa malattiya keetta geliyaba milattena.

Issi maccasiya wolaytta wogaa maayuwa maayada zammaana ogiyan uttada pootuwa denddaydda de'awusu. Ippekka guyye baggaara naa''u asati haa simmidi xeellidi de'oosona.

Dummateettaa giddon issippetettaa qonccissiyoo hanotay asaa giddon beettiyo wode keehi ufayssees. Issi sohuwan Wolayttaynne Sidaama sheeshshay issippe gayttidi owgaa baalaa bonchchidoogee nashissiyaba.

Hagee kare biittaa toho kuwaasiyaa kaassaa citatuppe issuwaa gidida Liberpuuliyaa gaagiyoo citay banttanaara annacetida citaa xoonido giishshawu ayoo ka'iyaa naati keehi ufayttoosona!

Asay ba karen kuwaassi maaddes giidi tokkidoogee baggasay melidi kariyaa loyttiyoogaappe aadhdhidi moorettoogaara karee xeelliyoo wode ayba iites giidetii ?

Beni wodiyappe doommidi wolaytta asay ba keettaa ho"ettanawu, namisaa kallanawunne imattaa mokkanawu tukkiya sinttayidi go"ettees. Ha tukkee hachchi qassi dabaabaa kiyidi darotussi miishshaa pultto gidiis.

Laa taani issi issi wode ha timirtte keettan daydda nu nuso qoppiyo wode tana ha"i so ba ba giissees. Ubba sooni ka'iya kattaykka laamotti worees.

Cora cima asaynne yelaga asay issippe shiiqidi issisan uttidosona. Ha cima asappe dariyaa baggaay afalaa maayidi uttidosona. Etappe guye baggara qassi cora asaykka deiyosay awe?

Yunveresttee asaa naatussi immiyo go"ay hagaa keena gaanawu danddayettenna. Issitoo issitoo qassi hagaa mala xoqqa luxettaa luxidi kiyida asatikka eeyidi beettiyo wode ayba yiilloyiyoonaa!

Issi wolaytta keettaa leemisuwaan keexettida qoodan naa"aa gidiyaa keettay beettees. ha keettaappe sintta baggaara issi wogga mittay eqqidagee nuusi beettees.

Xoossoo pali! issi galassinne ba kariyaa pitti erenna asay ubbay kawuwaa ooso keettaa seeraa bonchchana giishshawu oyqqi erenna puxaa oyqqidoogee erisses!

Hagee shooshsha gaanawu hemettennanne woykko qoore bire gaanawukka shaaketti erettenbay ayba palabee. Qamman hagee tanan ogiyan gayttiyaakko taani yedettiyay baynnan wottaa shoddaaganawu daysi.

La hagee ayba mal"iyaa kattakonne asa ubbay ha kattaa maana gishshawu giidi keehi haaho sohuwaappe yiyaagaa be'iyoo wode nuuni qassi ha matan diidi mi erokko!

Wolyttan wogga baala gidida masqqalaa bonchchiyoo wode attuma asay qoomettidi kaa"iyoo lekkiyaa kaassay daro asaa wozanaa woommes. Paranjjatikka yiidi be'oosona.

Geela'o naati bantta som"uwaa loyttana gishshawu sinttaa bolli de'iyaa dumma dumma koshshenabata qorissiidi de'iyaageti sa'a milatiyaasan bonggoti zin"idi ayba pokkuwaa xayiyoonaa!

Issi luxettaa baagaa suure kaallidi salettennan heezzantto digiriya gakkanawu luxidi kuuyidi anjjettida bitanee som"uwa poo'issidi eqqiis. Haga mala ufayssiyabi aybee woni!

Giyan bayzettiya issi issibata be'ikko taayyo daro wode lo'iyabay qofettees. Leemisuwawu keppuwanne deebbuwa be'ikko nu sooni eqqiya haytta tukkiya qoppada doonaara saassuwa ehaaggays.

Dumma dumma ciishshan , uppuppaa puggoganinne xeellanawu keehin puulatidabatun lo'iyaa keettan pootuwaa denddiyo halchchoy de'iyaba milattees. Hagamala qiibabati marccuwaa kushiyappe wurssees.

Issi gelao na'iyaa boottaa maayuwaa maayada ba xeessan danccada issi kushiyaa uluwan issuwa wodiran wottada ha simmada eqqasu. Ha na'iyaa ba menttershsha zo''o qalamiya tiya uttasu.

Daro qofaa un"uawappe huuphiya shemppissanawu injjetiya sohuwan naati cora mehiya ehiidi heemmoosona. Ha injjetiya sohuwappe guyyessaara guuliyan kametti uttida deree beettes.

issi pala lo'iya na'iya diyaarissi i huuphiyan diya shaashshe tana ayba lo'ii? qassi poora i matan beetiya dere o yashshenan agenna !

Dumma dumma asay zina'anawu qassikka dumma dumma meeguwawu maayanawu maadettiyo hiitta maayoy issi sohuwan de'ees. Ha maayoy meeguwappe asaa naages.

Biittaa woykko mittaa issi sohuwaappe hara sohuwaa epanawu maaddiyaa siinuwaa yaagiyoo meraara zo"o gidida wogga kaamee akeekennanyedhdhikko shemppoy sohuwaan kiyi aggees!

La asa gedee gididi ubba hagaadan lo"iyoo palaa bollappe issi gediyaa caamma gidoppe kare baggi kessida na'ee som"uwaara ubbay lo"ees.

Ha cora xifatetti de'iyo sohuwaan de'iyaa issi huuphphiyaara bo'a bitanee nu biittyio itoophphiyoo kare biittatuura zorettisiyaa asa milatees nuuni xeelliyoode!

Hagee laa saamunay ayba orddidee ordde xalaala gidenna assi meraykka ayba lo'o lo'ii ubba! Ha saamunay nu heeran de'iyakko taaninne shammana.

Naqqaashsha saynisiytaa timirtte keettanne merettaand tamaarisso saynisiyaa kollojjiyaa addisaba yunvrsshiyaa yaagiyaa timirtte keettaa eqqotatu man'iyaa qonccisiyaa xuufe de'ees. Hage malaatay woykko tapelay man'iya odees.

Markkabee asaa haattaa bollaara gaxaappe gaxaa efanawu maaddiyaagaa. Ha beettiya markkabee lo'iyaanne qassi birataappe giigidaagee haatta bolli ayba metoy merettikkokka naages.

Issi lo'iyaa na'iya karetta qooriyaappe tohuwa gakkidaagaa maayada maayuwa bessiyo annaaciyan bessayidda dawusu. Annaaciyan lo'iyaa maayuwa maaidi xoonida asay woytettes.

Beni wode nuuni ichchashantta kifiliyan luxiyoo wode nuussi amaarattuwaa maxaafay immettes. He maxxaafaa meraykka qassi maata mala gidiyaagee keehi lo'es.

Issi quma keettay issi sohuwan de'iyaagaa gidishin, keetta giddoy puulaatida buquratuura de'ees. Ubba qassi qammiyoo wodiyan meraara ubbay dummatidi maanawu uyanawu baakko wuttees.

yafaraa giddon gooshshan bo"iyaa bolli tokkidi dichchiyoo mitta boyyiyaa yaagiyooge nu biittan gooshshaa murutan daro marccuwaa ekkanawu danddiyiyaa goshshaa muruta!

Toophphiyaa pirezdenttiyo godatiyo sahileworqqa koyro toophphiyaa kaalettida macca pirezdenttiyo gidada naaqashshaa maxaafaan xaafettasu. Ha maccasiyaa keehin eranchcha, qofakka aakkida macca asa.

issi keehi puulattida keettaa giddon issi bula meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Geela'iya ba huuphiya binanna adussada doossadda qassikka xeeran dumma dumma worqqatta aattidoge lo'uwan gooshes! Geela'e huuphiya dooqiyari hiillay kushiya doonan wottisees!

Ha'i wodee ehido zammaana tukkiyaa caddiyoo miishshaa giddon shaayettida tukkee qoletti uttidaaga be'iyo wode wodiyaassi ubbappe aattidi angatti giissiyaaga nuuni odoos!

Toophphiya tamaa immiyo hagaazayagidi xaafettidagaappe pude baggaara malaatay woykko tamaa haggaazaa qonccissiya arumay beettes. Hagaadan awudekka haggaaza malatiya malaataa wottana koshshes.

Asay dumma dumma ooso oottiyosan gidin qassi harasankka issi issiba metiriyan adussatettaanne aahotetta likkees. Taani qassi meetiya ekkada mittaa likkiyoga iita dosays.

Tammanne naa"u geliyoo penggiyaara de'iyaa nu biittee itoophphee kawotettaan amaaraa dalgga manttiyaan gondare ambbaan de'iyaa laalibela yaagiyo woosa keettay ayba lo"ees gidetii!

UIssi haattaa shaafay deiyo heeran naa'u gediyara biya motoriyaa meeccidi de'iyaa yelaga naatinne yaa baggara woraykka de'ees. Hagaa mala sohuwan be'idaba milattena.

Katta keettaa sinttan naa"u baggaara de'iyaa keettati dumma dumma meray de'iyo qalamiyan tiyetti uttiddossona, shin ha keettaa giddon da giyakka lo'enna.

Bolla baggaara zo'o mera kootiyaa maayida issi geela'o macca na'iyaa kawo ooso keettaa giddon uttada aybissi hagaadan jalli gaada xeelliyakonne erokko!

Zammaana hanotan shuchchaappe bolli bollan keexettida aaho keettayi issi guttan daro asayi daanawu gidiyaadan keexettis. Ha katamaa giddon de'iyaa keetta ubbaappe zananan dares.

Dumma dumma meraa qalamiyaaninne poo"uwaan ubbakka qa dumma summa oyidetun puulatti uttida keettatun qumaa miyoogee keehippe lo"es. Ubba coo kalisses.

Taani huuphiya ufayssiya dumma dumma qommo qumaanne ushshaa uyiyogaa dosays. Shin ta laggetuura baada mangguwa juusiya uyiogaadan lo'iyabi aybikka baawa.

Xoosso laa hagaa ha'i asi de'iyo asa keetta gaaneeyye woykko kiitanchchi de'iyo keetta gaane. Hagaa mala pooqiyan issi layttiyokkonne de'iyaakko tawu gidana.

Issi mino oosanchchay dumma dumma buqura issippe tookkiddi daro asaa gidoora efiide de'ees. Kaame qassi buquranne asaa caananawu maadiya toga miishsha.

Ha"i ha"i suuqetun misiraa gatiya siyiyo wode hayttaa oytteee. Ha misiray bayzettiyo biraa kawotettaa kaalettiyageetuura ubbay sirphphi giidoogee keehippe yiilloyiyaba.

Qeera naata luxetta keettan naagidi luxissiyogee keehippe deexxiya ooso. Ha luxanchchatuppe issoy issoy kare kiyana giyo wode issoy issoy qassi kareppe soo gelana gees.

Ha"i ha"i keexettiya zammaana keettatun de'iyogaappe aaruwa be'iyogee keehippe ufayssees. Ha keettaa keexxidaageeti hayqqennan ha biittaa bollan de'iigganawu koyyiyakkonne erettenna.

Keettaay keexettidi zo'o mera qalamiyaan tiyettidagappe ha baggaara mittaa putee tokkidoogee sa'aappe biron dicciidi de'iyaage esotiyoo gishshawu keettaa genttanawu hanees!

Issi keehiippe lo'iya bootta galbbaappe oosettida kiraariya zamana hanotan giigisido mittaa molidi loyttidoogan qalamiya tiyidoogee xeelliyode I ayba lo'iyakko odoppitte.

Badalay zerettidi biro caariyoo wode badala giddoora hemettiyoogaa nu soo aaway keehi hanqqettees. Erennan biron dicciyaa badalay yerettikko dichchaa bollan ehiyoo qohoy de"iyoo gishshaassi.

Nu wolaytta biittan de'iya wogga Daamota deree daro erettida qassi cora heeran haasayettiya dereppe issuwa. Taaylyo ubba a xeelliyode xoqqatettay yashshees.

Wolaytta kawotettaa zananaa haydaa giya wogga xuufiya matan daro bonchchettiya kawuwa Xooni ba paran uttiis. Kawuwa Xooni tooraa nne gonddalliya oyqqiis.

Cora asay issi qoodan daro asaa oyqqiyaa adaraashan maarara uttidi ayba huuphpphe yohuwanakkonne tobettiyaagetuppe daroy karettanne salo mera kootiyaa maayidosona.

Issi kooppo malatiyaasa achchaan issi mala bootta maayuwaa maayidi bantta huuphphiya ufayssidinne zanaqqidi qassikka pootuwa dendiid doosona. Ha etappe sinttaara canccariya maayidi zin'annaniyaage ay qaratti.

Issi yelaga na'ay de'iyaagee ba guyyen wogga shuchchay de'iyaagaappe sintta baggaara tanggacci eqqidi pootuwaa denddidoogaa be'iyoo wode ayba iites giidetii

Nu sooni aaway daro wode gadiya oottanawu zaabbiyanne xikkiya shammees. Qassi tanakka daro wode xikkiyan bul"a giidi metiyo gishshawu xikkiya be'yode agga xaya giissees.

Wolaytta wodiya qoodanne ooratta laytta bonchchuwaara oyqqettida dumma dumma naaqashsha gatiyaa maxaafaay de'iyagan wolaytta meeshshon keettay de'ees. Hagee xaafettoy naa'u sha'anne laappun laytta marotetta layttaana.

Ha sohuwan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. naatikka boottaa maayidi issippe hagan eqqidosona.

Bootta qamisiyaa ba hashiyaappe duge sa'aa gakkanawu maayada ba sinttan de'iyaa cora siiniyaa bolli tukkiyaa tigayda de'iyaara oossi tigiyaakonne i sinttan asi baawa!

Beni wodeegadan issi buquraa shammiyaaba gidikko miishshaa kushiyaan epiidi immiyoogee attiis yaagiyaage erissoy telee biraa yagiyaagan immanawu danddayettees yaagiyaa beettees!

Tiraafiike polisiyaa oosoy tana keehi ufayssees gaasoykka kaamee ellelliiddi hara kaamiyaara dom"ettenna mala wolqqaama beeraa kaa'ees. Kaamiyaa be'iyoode taani wode shamnanaagee qopettees.

Zal'anchchay maayo keettan ashangguluutiya maayyuwa mayzzidi qassi a bolli caammaa wottis. Hegaadan oottiyogaappe caammaassi dumma sohuwa giigissi woykko hara keettan wottidi bayzzana koshshes.

Asay de'iyonne bawu qoppido dumma oosota ootissanawu ooratta keettaay keexettiiddi de'iyagee beettes. Ha keettaa giigissanawu dumma biratata, ashawa, siminttuwaanne keettaa minttiyabata go'ettidi keexxiya asati beettoosona.

Issi issi suuppabati bayzettiyoo keettan buqurata keehin adhdhettoosona. Tana keehi yiilloyiyaabay issi mala buqura gididi issi keettan adhdho issi keettan hirayso.

Qoodan heezzaa gidiyaa maccanne attuma naati maarara wolaytta wogaa qonccisiyaaga a sunttayikka dunguzzaa maayidi eqqidaageti ayba lo"oosona giidetii nuna oychchpitte!

Uyiyoo ushshaa qommo gididaageti maarara burccukuwaan tigetti eqqidaageti ayba ayba meraara de'iyoonaa? qassi ha ushshay giigidobay aybaappe giigidoba milatii intteyoo?

La hagee meraara keehi lo"iyaa ubba qassi adil'e ciishsha meran, maata meraninne karetta meraara de'iyaa atakilittiyaanne mittaa ayfiyaa be'iyaa asay meennan kallees!

Mittaa puutiyaa biittaa bokkidi gam"ettidogaa bollan epiidi tokkanawu bantta kushshiyaan naa"aa naa"aa oyqqida cora maccanne attuma asati deriyaa huuphphiyaa kiyiyaageti beettoosona!

Nu wolaytta biittan wodee ay keenaa diccidinne dummati yiikkokka asay ba wogaa mule aggenna. Ubba wolaytta keettaa taarike soho oottidi imattaakka shoobbiyode tana daruwa ufayssees.

Wolaytta asay ba gaden tokkido boynaanne donuwaa bookki ehiidi kattidi hegaa bolla bambbariyaa daaxxidoogaara miyoo wodiyan ayba mal'es giidetii .

Keehippe mol"ida booraa ashshuwaa maanawu issi keettasi so giddon shuketti uttidagaa xeelliyoo wode maanawu gattena gishshawu doonaara saassoy lokkattees tawu!

Issi issi heeran dumma dummabay haniyode gidin woykko bullachcha malay diyo wode asay ba keettaa loyttanawu daro ciishshata shammees. Taanikka he wode daro ufayttays.

issi wombbaa giddon beettiya issi bootabaynne issi maata mala meray de'iyo mitay diyaagee hagan beettiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi yeemoyiyaabati de'oosona.

Guutta naata gidokkona shin eti qassi bariyaan guutta naati uttidi luxiyoo luxettaa kettaan issoy issuwaara zorettiyooba maltiyoo gishshawu nuuni kare kiyida!

Issi cuwaay saluwaa pude simmi penttiyoo sohuwaan kawuwaa seeraa nagissiyaa asati bantta kushiyaan mazgabaa oyqqidi aybakko xaafiidi de'iyoo wode hara asaykka xeellees.

Wolayttatto doonaa cengurssaan asa ubbaa naqashshaa gattiyaa wolayttab telebizhinyaan issi yelaga attuma na'ay lo"o hanotan oduwaa asaakko gattiidi de'iyaage malaales!

Hagaa mala kattaa aysakonne be'iyo wode ubban tana ma ma gees. Gaasoykka hagaa bayzziya asatakka tishshi ootta taani xeelliyo wode eti bantta bayzziyo kattaa malatiyo gishshaassa.

Issi cima wogga biittane ayfiyaa danuwa teqqiya miishsha ayfiyan wottidi sidama dere asa qonccisiya wogaa maayuwaa curqqan bana woyko ba qoriyan sulidi uttiis. Ha bittane polettika eranchcha gididi darotto sidama dalga manttiyaa qaaxees.

"Hayitte hagaappe eraa po"uwaa ekkite" yaagiyaa erissuwaara ba karen kaqqi uttida eqotay xeelliyoo wode luxetta keetta malatiyoo gishshawu asa ubbay baanawu koshshees.

"proud wolaita" yaagiya xifatiyaa oyqqida na"aa matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Hagee addisaba katama kantibaa ayso keettaa malaataa gidishin ayo gidduwan etti oottiyo keettaa malaatay de'ees. Addisaban deana gaada taani amotishin deoy keehin al'oga beada agagas.

Issi zammaana ogiyan asaa caanida kaamiyaa ha simmada yayida deawusu. Ha kaamiyaa miyiyaara naa'u asati yaa simmidi biidi desona. Hsohoy awe?

Dumma dumma likiyan giigida tukkiyaa caddiyo udula bayssiyo sohuwaa. Hagaamala oosuwaa ottiyagetti kushshee hilanchchata gidishin etikka otoruwaa giiyshin mitta udulay birata udulan laamettin asay katama heegaa go'eettees.

Issi bootta woraqata malatiyaabaa bolli macca naai wottiyo caammaa sinttaynne guyyee dooya gidin gidduwan qassi tohuwa oyiqqiyaabay diyogee tana ayiba lo'i!

Ha issi sohuwan eqqida asaa xeelliyo wode ubba eta eqoy ayba lo'ii? Hagaa mala issippetettay de'iyo oosoy keehippe lo'iyanne injjetiyagaa.

Daro asaa oyqqiyaa keehi aaho adaraasha giddon mule biittaa asati issi sohuwan uttidaageti ayba huuphphe yohuwaan tobettiyaakonne nuuni erokkoshin tobettoosona!

poori wolaytta dichaa toho kuwaassiya citaassi wurssetta xoonoy ittiis! qassi etikka bantta kushiya xaaxxida issi bitaniyaara eqqidi diyageeti tana ayba lo'iyoonaa!

Kattaa miyoo kettan ya baggaara kocan ashoy shuketti uttidaagaa ashuwaa qanxxiyaa bitanee qanxxi qanxxi asawu gishiidi de'iyaagee na'ay bootta qamisiyaa maayiis!

Naa'u macca naati boottaa afala maayidi bolla meecettidi issi oydiyan uttidosona. Etappe miyiyan godaa bollan de'iyaa misile ayba qonccisidi de'i?

Issi geessaara guutta keettaa karen kaamiyaa bolli buquraa caaniyaa issi bitanee issuwaa issuwaa bolli dooridi epiidi de'iyaagee woyssu biran hagaa ubbaa shammideeshsha?

Asi waayettidi zerido kattay maara biittaappe mokkidi kiyiyo wode miidaadan hanees. Ubbakka lo"o ayfiya ayfiyo wode haraa oottanawu meshkkeliyan poo'ees.

tamaa eettiyo butaagaazzee beettiyaage keehi al'o malatees. qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mittati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Uttanawu giigissido irzzo gidi uttida shidhdhaa aybaappee giigidee? A Matan issi asi eqqidaagaa gidishin i wottido caammaassi de'iya eray ay malee?

Uyiyo haattaa otuwan tikkiyogaappenne jerkkaaniyan tikkiyogaappe uyanawu injjiya dariyagee awugee? Uyiyo haattaa tikkiyo jerkkaaniyan haraqiyaa tigikko payyatettaa bolli ehiyo qohoy de'ii?

Hagee asay eqqido sohoy katta giddooneeyye maata giddoonee. gaanawu balettees gooppit! Hagaa mala sohoy heeray nu heerankka de'iyakko xeellanawukka ayba lo'aneeshsha!

Wolaytta giddon de'iyaa ayba naqaashshanne eti erennabi baawa getettidi erettiyaa wolaytta cenggurssaa yaagiyaa xifatee zo'o meran machchalati xaafettido gishshawu lo"oosona!

hagee guye baggay salo meran tiyetti uttida godaara de'iyoo sohuwaappe ha baggaara issi huuphphiyaara bo'a bitanee cora asaa sinttan eqqi hasayiyoogee ayba yashshii!

Guraage dere asay oosuwawu mino gidida, Giddo Toophphiyaa dalgga manttiyan beettiya dere. Guraage dere asawu dumma dumma lo'iyaanne qassikka malaalissiya wogati de"oosona.

Xoossoo ne asha! hagee coo bawu eqqidosan wullanawu haniyaagee caammay macca naatugee eti bollan kiyi eqqiyoo wode ubba qassi ira wodiyaa barchchiyaa beesses.

Uuttaa giyoobaa be'iyo wode taayyo qopettiyay muchchuwaa, muchchoy keehippe mal"o quma gididi I oosettiyoy uuttay haashettiina. Badalaa be'iyo wode taayyo qopettiyay oyttaa.

Sintta baggaara keehippe ziqqidi de'iyaa ziqqa sohoy de'iayaaga miyiyaan daro asay uttidi ayba huuhphe yohuwaa bolli haasayiidi de'iyoona ane erikko yootite?

Naa'u aawati udulan caddidi deosona. Aayiyokka madidi deiyaba milatosona. Ha eti udulan cadidi deiyobay ayba gidanesha? Eti deiyosay awa heeranne?

Hagee mittaa tokkidi dichchiyoo wode issi bazo heeran gidin qassi so miyiyaan darkkuwaan dichchiyoo mangguwaa getettiyaagee diccikko a ayfee miyoode ayba mal"ees gidetii!

issi sa"aa boli diyaa shuchchay micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.